Uuna ta shiya kuunamapya, oshigwana osha pumbwa oku kwashilipaleka kutya evi ndoka tali longithwa oku kokwka iimeno olyi li muukwatya wu li nawa. Ano evi eluudhe ota li vulu oku kokeka iimeno oshoka evi nduno olyo ha li kala li na iiyimati iiwanawa mbyono hayi vulu oku kokeka iimeno.